Waɗu ɗo joɗi ha ɗow leggal ,ɗum ɗaɓɓawa laɗɗe on, waɗu man ɗo nyama lemu.

Goɗɗo ɗo rongini yara kosam ha tummude, ɗo borni limse toggore bulu.

Mit payp ɓe waɗora ɗum bee fulaawa, bee suga koo Mannda ɓe ɗo sa'a ɗum bee nyebbam ɓe ɗo nya.

Get mil kolo ɓeɗo naftora get mabbita moota nasta vurta ɗammugal famaral himɓe don nastira vurtira totton.

Complete set leeso be durowaji mum, leeso ɓe ɗo waala ha dau maa'ngo, durowaji man ɓe ɗo shiga hundeji ko nandi be limse. Ba nanta nder wardrop ɓe ɗo shiga limse, akwatiji. nonde wardrop majum milk kolo.

Halagaaje. Ɓe ɗo loowa halagaare haa koli, rooɓe be worɓe ɓe ɗo loowa ɗum. Nonde maajum ɗon sillva kolo, ɗon goldin, ɗon mari tuppe daneejum haa doman.

Shago sorugo yeriji, be sarqa, be jawe, nda ɗum ɗo ɗo sarbiti nonde kala kala ɓeɗo faunoro, ɓeɗo faunoro be majun ɗo wada an noppi nonde kala kala ɗon goldin silva kolo.

shagoji sorugo yeri be sarqa be zaweji da ɗum do sili kala kala iga jei maari halagare sarqa yeriman be jawe pat do hauti.

Leeso, ɓe ɗo waala haa dow maago, ɓe ɗo fi`irango be kaataako, ɓe waɗi dikorekcon maago goldin kolo, be daneejum. Haa ɓanndu leeso ngo ɗo ɓaari firem jamɗe, nonnde jamɗe maajum ɗo mari daneejum.

Rake be do sifa ɗum ƴakka be do biɗda ndiyam mai yara bedo wadara suga be majum da nonde mai hako man bokko bo kojum fere do yori wadi yelo.

Halagare ɓe ɗo wata ɗum ha koli, roɓe be worbe pat ɗo naftora be man nonde halagare majum silva kolo, mari hunde danejum ha hore man.

Yonde sare marde gete ɗum mota nastorta, vurtorta. Dammugal famaralgal gal himɓɓe nastata, wurtota dammugal gat man ɓalejum.

sita pileza ha shago sorugo kare ilacturonic, ɗum ɗo naftire haa ustugo hudugo hite ko beddugo yite lantarki haa ko naftire chago ilactironic on kare hite kala kala.

Arik airlin jirgiwal hosowal himɓe, himɓeji ɗo nasta ngal nonde mangal danejum be boɗejum ngal ɗo fiira ha dow hendu.

Indomi ɓeɗo nyama indomi gam paddugo velo.

lawol ngol mota ji be mashin tokkoto, mota ji be mashin bedo darin hado lawol trafic o darni be

Holandiya yogot ɓe ɗo yara ɗum kosam on mardam filebo. Nonde filebo mai stroberi, nonde gora majum ɗo mari boɗejum ɗo mari toɓɓere bulu be bindi danejum ha ɓandu mai, maɓɓode fandu mai danejum.

Jamdi banaeo, ɓedo remira be man, jamdi on tappandi, ɓedo remira, ko sodira be majum, sobpira gene kol.

Ɓurosh ɗo naftire ha lotugo sarlaji jins ko woggugo hore. Burosh majum ɗo mari nonde yelo be bo girin, burosh mai danejum.

Saɗɗere ɓe do naftora ɓe man ha soppugo leɗɗe, ko sodugo a sodugo butali jamdi on ɓe leggal ha ɓandu mundum.

Keke taya ɗiɗi nga ɓe va’ata ɓe dilla waɗa yadu ɓe mai, goddum himɓe fere ɗo naftira ngam huwira hajeji muɗum je hande be jango, hander zirga-zirga yaha lumo ko toi.

Plet be takayre mun ɓe ɗo watora nyamdu nyamugo, takayere mambo ɓe ɗo watira hako ha nder ɓe nyama, pilat mai ɗanejum ɗo mari zane fulawa ha ɓanɗu majum yelo, be laih blu, bannin takayre mambo ɗo mari zane fulawa yelo ha ɓanɗu man.

Sare gidan samare, marnde get ha mota nastorta, wurtorta. Nda windoji sare man ha do mari glas, be zane danejum. Nda get mai ɓaleejum be zane blu-blu ha dou. Mahol man waɗaaka plasta.

Halagare be ɗo wata ɗum ha koli, be ɗo fauro, be ɗo faunira be'i man. Robe ɗo faunifa beman, worbe wata faunira be man. nnonɗe halagare man silva kolo. Ɗo ɗelkita ha houɗu goɗdo.

Leso ɓeɗo wala ha dou mago nda woldurop ɗo bari ha ɓawo mago ɓeɗo wata limse ha nder be akwatiji nonde lesso man be woldudo man danejum be bulu ha ɓandu man ɗon zane ɗo waɗi be goldin kolo.

Chilan sonduru on du ɗo fira ɗo jippi nonde maru danejun, be ɓalejum, di ɗo dari dura da gene ha less man

Biriiji, ɓe ɗo nyaama biriji, ɓe ɗo dirɓa ɗi waɗira gari. Ɓe ɗo lauta ɗum ha haako. Ɗo ha nder taasoyel petel, daneeyel.

Inji namowa, nga ɗo naftira be nyebbam Gas. Nga ɗo nama butadi, gauri, nga ɗo dirɓa tattase be biriiji.

Jamɗe spaina: ɗum ɗo naftora ha fistuki tayaje mota, ko hunde wonde fere nder mota man heɓi matsala ɓeɗo fista be majum wo'itina lora haɓɓa.

Bebi oganiks, ɗum ɗo naftire nyebbamon je wujugo ha ɓandu ɓikkon naftirta, ɗo woitina laral maɓɓe ɗo uruna ɓandu.

Yonde sare dammuɗe man ɗo maɓɓi dammuɗe man boɗejum. Yonde mai nde ɗo mari bob ha dow mare.

Turmiru, ɓe ɗo nyota turmi ɓorna, non de turmi man ɗomari zane yelo ɗo mari zane danejum be balejum ɗomari nonde blu ha chakaman. nda fandu urdi nonde fandu majum golden colon.

Yeri rowɓe ɗo fawnora be maajum, ɗo waata yeri man, haa noppi, be halagaare bo haa hoondu, nonde maaji, ɗon goldin kolo, ɗon silva kolo.

Yonde sare marde get balejum get man mota do nastira toton wurtira, don dammugal pamaral ha himbe nastota wurtira do mahol man ɗon bak waya.

Jamdi diga ɗo wallini ha dou leppol danewol, nda bairo lo wali ha dou leppol danewol mai, nda katakowo on ha gefe majum.

Nyebbam wujugo. Ɓe ɗo wuja ɗum ha ɓandu, ngam ɗiggungo laral ɓandu. Nonde faandu man daneejum. Ɗo vindi be bindi ɓokko-ɓokko, banni maɓɓode man fu ɓokko-ɓokko.

Leso ɓe ɗo wala ha dow leso. Nonde leso majum ɓalejum pat majum ɗo tarni, kosɗe majum ɗo mari penti yelo.

Debbo ɗo jogi booro dilla. Booro mai ɓalejum ɓeɗo wata posa haa nder, ɓe ɗo sigira waya maɓɓe nda mahol, dammugal sare dammugal mai fenti danejum.

Aku sonduru on dudo wolwa nonde maru ashcolo, da hunduko maru mari donder balejum bo do ha do korowal ha der palo.

Gertugal Asgumri ngal ɗo dura ɓeɗo nyama ɗum ndabbawa on, gene ɗon ha Babal majum Nonde gene man boƙƙo boƙko jum.

Ɓikkoi do fiya basketball. Go to ɗo jogi ball majum bodewa ɓorni riga danejum, sarla bulu be zane, faɗi kamvas bodejum, nda ɓingel fere bo ɗo haɓana fiɗugo ball majum.

Frut ɗo hauti kankana, dukkuje, lemu, abarba, be apple pat ɓe ɗo nyama ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on ɗo ha plat nda labi ɗo wali.

Logo messinja, ɗum fesbuk ɗo mari danejum e boɗejum be zane danejum hacaka, ɗum ɗo holla alama ɗum mesinja ha himɓe sadata zumunci nga soshal midiya.

Leeso ɓe ɗo waala ha dou maago, nonde leeso majum ɓalejum ha hoore maago ɗo bo ɗo maari nonde boɗeejum bei zaane dekoreshon goldin kolo.

cewul be manjagara cevul ɓe ɗo boftira leddi ko mburi. Manjagara ɓe ɗo dasira dotti mofta. Cebul man don jamdi hola jude majumbo ɗon leɗɗe on ɓe sehata ɓe lowa hatotto. Do ɓari ha bandu mahol mai danewol nda tanki biyamatol be fulawaji pa’eb majum yelo.

Riga be siket je ɓikkon. Riga man nonde man boɗejum be siket danejum ɗo mari zane fulawa. Himɓe ɗo ɓorna surira ɓandu be majum.

Shebur ɓe ɗo ɓoftora leɗɗi ɓe man, ɓeɗo ɓoftora mburi, ɓeɗo jibira siminti, ɓe majum ha fanni maadi ɗum ɗo baari dammugal bulu wal.

Kompilit set leeso, daga leeso man durowaji perpetol woldrob manga. Leeso ɓe ɗo wala dou majun, durowa pamarun ɓe ɗo siga ɗereeji be hundeeji faune woldrob ɓe ɗo wata limse be akwatiji sila ha ton.

Ɓedde makaranta ɗiɗo ɗo dari v ard ɗo makaranta maɓbe ha chaka borni sud ɓalejum borni sudde boɗeeje be siket ɓalejum.

Ngiwa dabbawa ladde on. Nda gene abayan maga kombi maga, nda lekkon ceukon, nda gene makon nonde man girin.

Korwal ɗo siga ngal ha palo jodira nonde magal ash colo ɗo mari zane goldin.

Yonɗe sare marnɗe ɗammugal famaral. Ɗammugal man ɗo mabbit. Mahol sare man waɗana gal pilasta be penti. bobb hiite ɗo bili ha yonɗe sare man

Ɓiɓbe makaranta ɗo janga, ɗo ɓorni limse maɓɓe nonde ɓalejum suit man, ɗo lowi computer ha yeso maɓɓe. Computar man do naftire waɗugo browsing, vindugo, be jangugo be majum.

Ketil bedo naftira be man ha dollugo ndiyam ngulɗam, waɗira shayi, ko yiwira, kobo wadira gari nonde ketil mai silva colo ha jude man balejum do mari boggol be hautata ha soket hittee lantarki

Set akwati ɗum ɗo naftiro haa loowugo limse, bee ko nandi bee ɗereeji muhimmi, ɓe sigata haa nder maajum ɓe ɗo naftira.

Ɓiɗɗo ɗo debbo, ɗo mori hore mum, morɗi boɗɗi lowi toggore ɓalejum ɗo joɗi moosa.

Kemis lekki ɗo ɓili ɓeɗo moɗa lekki ngam heɓugo jamu nonde lekki kala kala on be chirop ɗon tiblet.

Leeso ɓingel Petel nda Bebiji ɗo ɓili ha dou man. Ngo fiyama be katako, we'ittinimo katifa mako nonde danejum. nda bob hite ɗo Kunni ha hore leeso Mango Durowa.

Ilectri kuka aɗo naftira be hite lantarki ha defugo nyamdu, dollugo ndiyam ko faccugo gari, les majum ɗo bo ovun haɓe wulata hunde.

Dukkuje: Ɓe do nyama ɗum, nonde majum nder mai danejum, ɓawo majum bo ɓokko-ɓokko jum. Ɗo ha dou leggal majum. Nda bafe majum ɓokko-ɓokkojum.

Gilangeji ɗiɗi ɗo ha nder ndiyam ɗe ɗon fija ndiyam majum ɗo tarni faddi himɓɓe nastatako ton ɓe.

Urdi, ɓeɗo susa urdi uura, nonde fanndu man danejum, nda paɗe ɗon jerni ha kabot , paɗe.

Vaigore ɓeɗo ɗefanɗe nyama. Ɓeɗo lauta nɗe ha hako. Ɓeɗo lira nɗe yora, naftira as lekki. Nonɗe majum ɓokko ɓokko jum.

Sare timmunde gidan samare ɗo mari get ɗon mota nastora wurtota be dammugal pamaral ngal himɓe nastirta wurtata ha yasi mai ɗon dammugal pamaral ngal wurturgo yonde.

Fiyooɓe basket bol. Bol nga ɓe fiyata be juuɗe, himɓɓe fijirde man ɗo ɓorni toggore ɓokko ɓokko, be ach.

Fayanɗe ɗo yownidiri manga dou petel dou manga guda tati ɗum ɗo naftira ha defugo nyamdu, wulnugo ndiyam ko faccuki gaari.

Fulawa haa ɓawo sare nonde fulawa man ɓokko-ɓokkojum, be yelo, be boɗejum findi may. Fulawa ɗo wo'itina nokkure.

Kemera, ɗum ɗo naftore ha ho'ugo hooto, ko vidiyo, ɗum ɗo mari memori ha ɓandu maajum, ko ɗum hoosi pat ɗum ɗo siga.

Soket ɗo naftire ha hautugo hite lantarki ko goɗɗo naftirta ɓe ɗo wata fiwus ha soket man ngam haururgo chaji ko nafturgo be hiita ngam wulna ndiyam.

Garo komuniti skul. Makaranta furamari, gidan samawa on. Nga ɗo mari fens waya jamdi ha डाउ nonde man girin ɗo vindi be palejum, be nonde ɓokko ɓokko.

Sare nde timminaka bedoniɓande, da lada do ɓili hado ha himɓe vaorta wada plasma.

Ɗammugal suɗu, ɗuɗo mabbi. kolo majum ash. Windo fu ɗo mabbi. Nɗa buta ɗo joɗi ha varanɗa, butamai bokko bokko be zane ɗanejum. Nɗa hako leggal nonɗe man girin. Ɗammugal suɗu ɗo mabbiti hatto, be labule ɗanejum.

Mota, ɓe ɗo nasta mota dilla. Ɓe ɗo hosa dabbaji be maaga. Ɓe ɗo ho'a buhuji be maaga. Nga ɗum nonde boɗeejum, nga ɗo mari jamɗe ha dou, nonde man ɓaleejum. Nda ɓikkon ɗiɗi, goto ɗo dari, goto ɗo jooɗi.

Turmiji kala kala-kala, ɗo jerindiri , ɗo youndindiri ha kanti jei coggu. Nda ɗe ɗo turmiji man kala-kala, ɗi ɗo jerindiri, bisa ka cede maaji.

Soɓo ɓe ɗo siwa soɓo, be mararaki ha nder taso. Ɓe ɗo yara soɓo.

Derkejo ɗo dari jogi sallaya mako ɓoɗewa. ha ɓawo mota be glass ɓalejum.

Mɓoye, ɓeɗo mura ɗum, ɗum ɗo waɗa leggal ɓokki, ɓeɗo sofna ɗum yara, ɓeɗo wanna ɗum filevoji kalakala, ɓeɗo nyama ɗum.

Paɗe ɓe ɗo paɗɗa ɗum ha kosɗe, nonde paɗe majum ɓalejum ɗo mari bindi, nonde bindi majum goldin kolo.

Mboji haa keeji ɗi ɗo dura, keeji man njamdi on, ndaa feho haa ɓe wannata ɗum ndiyam bee nnyamdu maaji.

Yonde sare marde get milik kolo, tanki ɗo ha dou man be setlayit, mota ɗo nastora ha get man vurtora ton, dammugal famaral ɗon ha himɓe nastirta vurtira, gene fuɗi ha dammugal get man.

Leggal hutanɗu ɗo ɗari. Be waure maru. be sauteremaru. Nɗa bape maru bokko bokojum.

Fruit, abarba, ayaba bee piya. Ɓe ɗo nyaama abarba bee ayaba bee piya. Abarba bee ayaba, ɓe ɗo waɗa fruit salat bee maajum. Piya boo ɓe ɗo waɗa haa nyaamdu nyaama ɓe ɗo nyaamira bee bureedi nonɗe piya mai bokko-bokko, ayaba man fuu banni.

Harpic, ɗum do naftire ha lotugo bawo chudi, dum do sore bo ha sufa maketji maudi maudi tawan do sili se nonde je a yidi.

Fiyoɓe bol do jerindiri wadi layi da gol kipa maɓɓe ha yeso o borni toggore lemon green players man fiyobe ha nder bo o ɓorni toggore bodejum be sarla ɓalejum.

Na'i, ɓeɗon hirsa na'i nyaama, ndabbaji oun ɓeɗon waɗa laral maaji ɓeɗon nyaama, ɓeɗon waɗira paɗe bee laral maaji, nda ɗipat maaji ɗiɗon nandi, nonde maaji daneejum.

Frrish ɗo naftire ha sigugo ndiyam peuɗam, ɓe hunɗe yarugo on shafi lemuji ,ɓe sigugo hunɗe ta wonna irin ko nanɗi be kusel keccel.

Sufaina ji wo'itingo lantarki. Ɗum ɗo naftira haa wo'itingo lantarki. Be nda ɓoggi ɓaleji ɗo waali haa dow maajum, be bob ji ɗo hauti haa do mai ɗo haska hiite.

Blutut ɗum ɗo naftire be waya, lowa waɗa konectin ngam nanira sautu ko gimol ko wazu ko waɗugo waya ɗum ɗo naftire be waya ha konection mai. Ɗo mari nonde kala kala don je hode mai danejum, don je orenj, ɓalejum be bulu.

Shago ɗo jerni be fulawaji ha fan nde feho boɗejum be ash, ɗo mari nonde ɓoko ɓokko on fulawa man.

Gate yonde sare mota nastora to mi vurtora don bo dammugal pamarolgal hinbe nastirta vurtura ,nonde gate mai danedum domari tobbe bodejum.

Jawe, ɓe ɗo faunoro be majum, ɓe lowa ha juɗe, mari nonde gol be silva habandu majun, ɗum jamɗe on, ɗo wali ha dow toggore ɓalejum, nda be zane bechit, ɗon fulawa nonde bulu.

Gawun roɓe, huun mai danejum juɗɗum, o mari jude juɗɗe.

Restaurant babal nyamugo. Koromje ɗo jerni be center tebur, dammuɗe, glass, ɗo maɓɓiti. Nder majum koromje mai boɗeje be tebur danejum.

Gasa debbo ɗo mori morɗi man juɗɗi o ɗo borni lumse be bindi danejum ha yeso toggowol mako man.

Kondoji ɗidi do ɓari be do naftira kondo ha lotugo hako ,ko sakugo nyebbe ko ko nandi be majum faha do kapet do bari mahol penti danejum.

Ɗanwake ɓeɗo nyama ɗan wake, nda citta ha nder man har dercitta be nyebbam ɗo ha der taso ɓeɗo nyama.

Ganduje foma gafna kano ɗo ɓamti juɗe ha nokkore siyasa, himɓɓe ɗo dari hewi, ummatoje ɗo hewi ɗo ɓamta namo juɗe.

Attarugu ɓe ɗon defira be maajum haako wata ɗum haa nyamdu, nonde attarugo man ɗon boɗejum ɓendu ɗum, ɗon keccum majum bo non de ɓokko-ɓokkojum.

Ai glas be boro vakugo pamarum non de boro mai ɗanejum, iglas mai ɓalejum glas nder mai ɗanejum tal, boro ɓeɗo watira chede ha nder ko posa.

Get. Mota ɗo nastora haa get, vurta, himɓɓe ɗon nastira haa dammugal get man. Get man nonde maare daneejum, nda mahol saare man geefe daneejum, be penti yelo.

Tire ɓeɗo naftora tire haa waɗugo nyamdu, ko vesugo marori, nonde tire mai silva, nga ɗo mari zane fulawa haa nder nda ɗon haakowol gotol nonde haako mai girin.

Ɗo waɗoɓe rini, rini ɗo canja nonde, kala limse, ko yaadi. Hosoɓe hoto ɗo ho'a ɓe.

Yonde saare dammuɗee do maɓɓi, dammuɗe mai nonde mai ash kolo, mashin ɗo dary ha ton ton, varanda be colvet.

Sare timmude ɓedo wala hader mare, nonde penti mare danejum be kwano man balejum.

Fotokopi mashin ɓeɗo naftira be majum ha fiyutuki ɗereji, ko koma yerɓuki ɗereji diga komputa waratotton, ko koma waɗugo skanin ɗereji.

Yeri roɓe ɗo wata yeri ha noppi, ɓeɗo faunuro be majum nonde yeri majum goldin kolo guda ɗiɗi ɗo wali ha dow kapet.

Lekki parasitamol ɓeɗo moɗa, ha nawugo hore, ko ɓaldu. nonde ɗerewol lekki man bulu, kwali man danejum be bindi ɓalejum.

Ɗainin tebul. Dainin tebul be ɗo joɗa ha korombe siga nyamɗu ha tebul nyama, ko yara ndiyam. Be ɗo joɗa ha ɗow majin. Tebul man dum katako be korowal man yaɗi ɗollof be nyoti.

Baskooje. Ɓe ɗo defa baskooje, ɓe ɗo he’a baskooje lira, yora. Nonde baskooje ɗum ɓokko- ɓokkojum on ɗo we'iti ɗum haa leeda ɓalewa.

Kala-gaje: Bedo naftira be majum ha paune, bedo lowa dum ha koli. Do mari nonde kala kala. Don silva kolo, don kolo golden, don baleji.

Yonde Sare marde Ged. Ged majum nonde majum mil koloo, mota ɗo natira ton vurtira totton. Ɗo mari Dammugal Pamaral, hedi himɓe nastorta wurtorta. Mahol Sare mai Penti man dak be Danejum.

Fulawa ɗo wo’utinal nokure do urna babal, nonde fulawa man bokko bokkoju fayeso da tanki do habawo mada tanki man balejum.

Letus ɓe ɗo nyama ɗum, ɓe ɗo he’a, bo waɗa salat nyama, ɓeɗo waɗa ɗum ha nyamdu nyama.

Kondo sanyaga be Bali ɗum ɗo naftire ha lowugo kula on, nyamdu ha tasaja nyamdu ha nder man.

Tuta ngal wani nonde yelo, grin, danejum be bulu ɗon layiyol ha chaka majum mari nonde boɗejum.

Boot ɓe ɗo naftora haa hoo'ugo himɓe erna, haa caka maayo, ɓe ɗo naftora bo be nangugo liɗɗi, be boot maajum.

Fulawa, leɗɗe fulawa ɗo hebbini, leɗɗe fulaman ɗo vo’itina nokkure nonde majun ɓokko-ɓokko jum be popul bindi man, nda durom ɗo hayasi nonde durum man bulu jamɗe ɗo tari jamɗe mai ɗomari penti mili kolo.

Roɓe duɗɗum do faunoro be majum, rigamai do mari naura ha yeso man bodejum.

Flak nga ɗo mari nonde kala nai(4) ɗon ɓalejum, danejum, ɓokko-ɓokko be ɓoɗejum. Ɗo zani ha gefe majum.

Ɓikkon makaranta ɓe ɗo janga ɓe ɓorni unifom ji maɓɓe, man jogi defte be bairo vinda ha dow tebul.

Mota ɗo dari ha tasha ka yahata abba ko ikiti, mota man boɗewa ɗo dari ha pak.

Lekki ni ɓeɗo moɗaki, ngam heɓugo njamu kapsol on nonde majum danejum be bodejum, kati nai do wali bawo majum, ɗo mari nonde silva kolo be bindi boɗejum be balejum.

Ganareto. Ngaɗo hokka hite lantarki, ngaɗo naftira be nyebbam peturur, nonde manga ɓaleejum, be yelo ngaɗo mari tayaaji haa kosɗe manga, be juuɗe haɓe jogata ɓe yerɓanga.

Fi'obe bol ɗon fiya bol na laise man ɗo dari bamti tuta nda fan nasti fili man, pleya man ɗo borni toggore yelo be sarla layelo be socks ha kosɗe mako dna goɗɗo bo ha bawo be limse boɗejum ɗo dari jogi bol dna laroɓe bo ɗo hewi ha stadion man.

Goɗɗo ɗo mori, be bit daneejum ha hore mako. Gorko on, lowi sarƙa ha dande mako, ɓorni toggore blu, be sarla boɗeejum.

Jaudiri bala be do hirsa bala nyama, ga do dura ha gene da nyalel ha bawo maga ha do jodi nyalel danejum nonde bana mai danejum be balejum.

Goɗɗo ɗo dari jogi microfon, ɓorni jompa daneje be hifnere, himbeji be joɗi heditamo do hewi ha nder julirde.

Fiyoɓe bol ɗo jerniri diri rongini hosi hoto nda ɓeɗo jogi satifiket ɗum ceda ramaku je fiyugo bol maɓɓe nda kofi ɗum nasaraku ɓe nyami bol.

Woldurop be hoore leeso, woldurop ɓe ɗo siga kare akwatiji limse ɓornugo ha nder, nonde maajum milik kolo nda hoore leeso man, ha hoore man ɗo mari nonde daneejum be goldin luttuɗum man bo miilk kolo.

Agobo ɓe ɗo haɓɓa ɗum ha jungo ngam larugo tayim. Agobo man nonɗe majum goldin kolo, ɓe ɗanejum ha nɗer man. Ɗo mari gilas, boro ɗon ha les man, ha jungo ɗeɓɓo fere.

Yeri be sarka ɓe ɗo wata yari ha noppi faunora, sarqa ha dande, nda agogo kala ɗiɗi ɓeɗo haɓa agogo ha juɗe nonde yari man ɗo mari goldin kolo be silva ha ɓandu man bannin sarqa man den agogo ɗiɗi man bo ɓe ɗo naftiri ha larugo wakkati, agogo gotel man nonde man golden kolo.

fulawa to tarni be gras carpet do vo'itina nokure vo'itina babal be uruna babal nonde flawa man boko boko be bodejo.

Ɓiɓɓe leɗɗe. Apul, ɓe ɗo nyama apul, ɓe ɗo waɗa jus be majum ɓiɗɗa ndiyam man, ɓe do waɗira bo frut salat. Ɗum ɗo sili, jerni ha nder kanti, ha nder ledda, fere ɗo ha nder kondo, ɓaleejum be blu.

Salad: Ɓe ɗo he’a salad yakka, ɓe ɗo wata salad ha nyamdu. Nda lemun tsami ɗo haɓɓi ha leda ha gefe majum. Ɓeɗo ɓiɗɗa lemun tsami yara ha sha’i, ɓeɗo waɗa ɗum ha salad ƴakka.

Biskuwit ɓe ɗo ƴakka ɗum, nonnon ɓe ɗo yarira ca’i be maajum, ɗo mari nonde leeda man bulu, be binndi daneejum, haa ɓanndu may, ɗo jerni ɗuɗɗum haa kanti.

Njumri. Njumri, ɓe ɗo nyama njumri, ɓe ɗo waɗira lekki be majum. Ɗum ɗo sili haa robaji daneeji, haɓɓi waɗi pakejin.

Janareto, janarato ɗon naftira peturul ha huɓɓugo hite lantarki janareto man guda ɗiɗi manga be pamara. Ngota manga man tanki manga ɗo mari nonde bulu be ha sera majum, pamara man tanki manga ɗo mari nonde ɓoɗejum be jamɗe jogugo be taya bo nonde man ɓalejum.

Filin bol ɓe ɗo fiya bol ha nder majum ngam ustugo gewdum be walnanki nanki himɓe ha yeso man bo ha laroɓe joɗata, koromje bodeje e ɓaleje ɗo woni.

Bokoti. Ɓe ɗo nyeɗira ndiyam be maajum, ɓe ɗo sorira ndiyam piwota be man, ɓe sorira soɓo be maajum. Ɓe ɗo wada cim-cim ha nder sorira. Nonde maga danejum tal. Jungo maajum bo ɗo mari rooba. Jungo roba nonde maajum ɓalejum.

"Nyamdu" ɓeɗo nyama ɗum nyamdu taliya on be liɗɗi be tumatur ɓe tingere he’inga be kukumba taliya man be manja ɓeɗo nyama ɗum ɗo ha nder tek roba danejum.

ero jirgi, gado fiira ha do hendu ado hosa himbe, dongle kala kala, jillida jiribji fere-fere nonde maga sylva colo

Appul, Appul beɗo nyamaɗum, ha gefe majun bo ɗon rovaji appul man ɗo hewi ha totton.

Attarugu ɗum kayan-miya naftirta ha defugo haako. Nonde majum ɗon bodejum, ɗon yelo, ɗon ɓokko-ɓokko ji.

Abarba ɓeɗo ɓiɗɗda ndiyam mai yara, ɓeɗo nyama ɗum nonnon, ɓeɗo waɗa juice be majum nonde majum ɗo mari ɓokko ɓokko ha ɓandu man.

Sare gidan sama ranere be gilasji ha gefe man bo ɗon hunde ɓoftugo mburi ɓalejum.

Ciivita dirinks, ɓeɗo yara ɗum jus on lemu be ngoiva, nda fere ha gefe majum exotik ha gefe bo ɗon holandiya be yogotji.

Frut salat, ɓe ɗo yara ɗum, ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on ɓe hautata fere-fere ko nandi be kankana, lemu, ayaba, abarba, ɓe naftira ɓe yara.

Kanunfari ɓe ɗo defara ɗum nyamdu gam ɗo urna nyamdu, ɓe ɗo dollara ɗum sayi ko sobo, ɓeɗo waɗira hunde yarugo be majum.

Gaadin, leɗɗe fulaawaje ɗo dari haa nder Gaadin maajum, haa seera mum boo ɗon jamɗe daneejum ɗo taari bee fulaawaaji.

Nyamdu marori be goslo be kusel gortugal. Enɗo nyama ɗum ha kusel fere ha ta sau ɓalejum hander plet.

Yonde sare get danejum, ɗon naftire ha maɓɓtuggo nasta be kosɗe ko be mota.

Mo gasa ɓe ɗo mora, mori yesoji ha ɓawo manbo feɗi de be moptica ɓe fedi be rivon.

Pucchu ɓeɗo wa’angù samna, ɓedo wa’angu fira polo ɓedo vindinangu tongal, nonɗe magù ɗanewu tal.

Kalkuleto e ɗo naftira ɗum ha limgal ɗo mari nombaji diga 1o’o yahugo jenai nonɗe kalkuleto man danejum ɗo mari tuppe balejum ɗo windi ha tuppe man balejum ɗo windi be bindi danejum.

Urdi ɓe ɗo susa ɗum ha ɓandu, ko ha limse ɗo urna limse, nolde urdi majum fandu man danejum, be lamon girin ha do mai.

Dammugal saare ɗo maɓɓi nonde majum ɓokko ɓokkokojum penti mahol ma danejum ɓeɗo mabbita dammugal nasta mabbangal ɓeɗo mabbita vurta.

Babal sorugo lemu be kankana, beɗo yara lemu be kankana beɗo waɗa jus majum ɓiɗɗa ndiyam man yara ɓeɗo waɗa frut salat be majum nonde majum ɓokko ɓokko goɗɗo ɗo dari be limce yelo haaton oɗo sora.

Nyonde sare marde gate. Mota do nastora ha gate man wurtira be kare maudum. Dammugal famaral ngal himɓe nastorta wutora. Nonde gate mai milk color, dau mahol man do mari barbedwire. Nda bulb hite ha dau mahol man nonɗe penti mahol man milk color.

Nyebbam Wujugo, Ɓedou Wuja Nyebbam ha Ɓandu Ngam Ɗiggina Laral Ɓandu, Ɗou Labbina Ngal. Goraji man Ɗou Mari Nonde Blue be Golden Colour.

Rigawol rowbe golɗo maaji paune. Ha yeso man ɗo takki ga be sitons. Nɗen gol ɗo mari cudiwol ni kolomagol.

Ovun ɗum ɗo naftira ha wul nugo nyamdu, ko hako, ko kuma waɗurgo kek. Ɗum ɗo naftira ɓe hite lantarki.

Kondo ɗo jerni ɗo sili, daga manda, nyebbam ashana, tingere ha nder. Kofiji ɓeɗo siga ɗum ha kishin ngam sigira kare ko naftirta ha nder man.

Nyalɓe ɓeɗo nyama ɗum, ɗo mari ɓikkon boɗehon ha nder majum, nonde majum to ɓendi ɗo waɗa yelo to kecchum bo ɗo waɗa bulu, ɗo waɗa girin nden.

Fayannde defugo, mawnde be famarde, be fulaayin pan, pat ɗo hawti jernindiri. Ɓe ɗo naftira be maajum haa kicin, ɗum defugo nyamdu, faccugo gaari, harnugo gaari, be wulnugo ndiyam, be sa'ugo geeraaɗe.

Koronje ɗo tari ha parlour, ɓe ɗo joɗa ha dou koronje, ɓe ɗo wala, nda center table ha chaka parlour.

Saɗɗere guɗa ɗidi ɗo ɓari ha le ɓanɗu leggal, ɓe ɗo soppira leɗɗe ɓe majum waɗa paskare, jamɗi on ɓe leggal ha ɓanɗu mum ɗo ɓari ha leggal mangal.

Insulin injection, baatal on ɓe ɗo tufa, nonde mawnugo baatal may bulu, haa bee jannde man, ndaa Surinji man ɓe fooɗi, ɗon ɗerewol daneewol haa ɓandu lekki baatal man, nonde man daneejum bee binndi bulu bee ɓaleejum.

Yeri roɓe ɗon naftira lowa ha noppi maɓbe gam paune yeri man dum wadi v bit boldi nonde kala kala ɗon yelo on yirin okko okko jum on danejum on boɗejum.

Abarba, be do nyama Abarba, be do haura dum be non de bibe ledde fere fere wadira frutsalat be do bidda diyam man wadira jus.

Chimcim ɓe ɗo nyama ɗum, ɗum ɗo waɗire be fulawa sa'aɗum ha nyabbam, dumdo ha der take awee danejom do habbi ɓe rova bulet

Leso ɓe ɗo wala ha leso, nda drowa woldrop, ɓeɗo siga kare ɓornugo ha nder woldrop man be nanta akwatiji, nonde leso man ash kolo.

Nyebbam. beɗo ɗefa be nyebam. Beɗo ɗefira be nyebbam. be ɗo ɗefira kosel be nyebbam. Beɗo sa’a ɗoya ko ɗankali be majum. Nonɗe gora majum yelo mabboɗe majum girin. Ɗa zane yelo ha ɗerewol man.

Kayan miya dowadi pakejin ha del supamaket, attarugo on ɗo haɓbi har tek awe majum ɗa girin pepe ha der pat ɓeɗo wadirédum hako beɗo sorra ha supamaket.

Ɓikkol makaranta: Ɗo dari hauti mauɓe be famare juɓɓe man ha ɓawo rammuɓe dari ha yeso be ɗo borni yinifon maɓɓe.

Yeri be sarqa be jawe. Rooɓe ɗo faunora ɗum, ɓe ɗo waata yeri ha noppi, ɗo waata jawe ha juuɗe, sarqa ɓe ɗo waata ɗum ha daande, nonde majum silva kolo.

Geeraaɗe bee dankali, ɓe ɗo sa'a geeraaɗe ɓe ɗo defa geeraaɗe, ɓe ɗo sa’a dankali, ɓe ɗo defa dankali, ɓe ɗo nyaama ɗum bee haako koo walaa haako.

Paune limse roɓɓe ɗo ɓorna limse, limse man nonde majum orang ɗo mari paune toɓɓe toɓɓe, toɓɓe majum ɗo nandi be silver kolo man oɗo jogi posa nonde posa mai silver ɗon jamɗe ha ɓawo mako be fulawaje ha sera mako.

Kukumba be ɗo nyama kecum majum. Be ɗo waɗa ha nyamɗu nyamira. Be ɗo waɗira ɗum ha sobo. Nonɗe majum bokko-bokko. Be ɗo ɗefa ɗum.